Enhimiro efanhanha obulungi einho nga mulimu enkota edha matoke, mulimu etuuse nhe'kali tuka kulibwa, mulimu endhagala edhi fanhanha langi ya kilagala.